iza bolla beettizayti keehi gidano izo keetta giddon ahayoti gammo dunguza ma7idi uttida gidishin attumatikka dunguzanne dunguza sharuna doqoere wothida

iza qoncizay sige hiqqitanne ayfes be7alo lo7iza keettattinne kitanka dummo dumma mehe misile eqo medoossa misile dees

Iza missile bola betizaysikko andinete parketenne izanka duma duma ayfes be'anawu lo'iza mishati de'iza parke gidishin kehi daro asay issipetetan gelidi he sohuwa xeles.

Asati issippeteththan gididi aspaltte matan tiyetida booththanne kareththa dembba haretu malay de7iza sohon eqqizzi keehi gitanne dalgga gidida miththa kuwan eqqi uttida.

izanu qoncizayssi keehi gidanne dalga beiza oge bolla barka hindugeha be pudaha biddidiya bitane beettes aappezokko baggara keehi lo7iza shuchcha geetey weetesio

Izan qoncizay giigizaynne dalqa dida kate gidimo woykko basoqiton deiza mabaraate shaakkiza woykko dumma dumma asa shiishizason.

Issi so issi bitaney utidi hasaya haasa'she asara shiqqo shiqiza de'iza misilekko izikka ayfen manaxire wothidi asa tishan xelishe de'es.

Ha missilezan bettizaysi mayike oyikidi dunguza maayo maayidi ba Ooththo odishenne Asasi odo odishe de'izaysakko.

izaanke daro asali may bonchotida asasi sifeteta uddedi shioshiedi dupayka seesaazeret sheinne makateti shetedi siyishenne esgi shete izaamesa

iza misila bolla beettizaysi keehi gitakko gita gidida keetta wgiddon da7iza dumma tumma asata misile bessees iza bollanka asay shiqo shi kishenne seesara qofashaaketishede 'osann

Iza bittizay siki hi gitanne dar eriza keetta giddon asa sbatetakkidi ishi qoshi dishonne dumma dumma asatikka dunguza pansofoonen aaththizeyga ha mishilenos pilqidi egees

ha7i hanude iza misiley keeyhi gita ggida keeththa giddzon asay sipeteta udtidi dubbusha maykko shiiqo shi gidi haasayishede iza misileekko

Assayi issippetethan shiqidi marara eqiza gidishin eththapekka ha baggara biraththa dirsse de'zoga ha missile qoncissesikko. Heyssankka qeri nayiyya biratha oyqawus.

Iza bolla bettizayssin attuma naati gaabe ma'idinne baynda dugga bagkare qasse shiiride kachu toga hemisilen pirgetizi teesside.

Iza missile bola betizaysi kehi ayfes be'anawu lo'iza kushe ziriya qomokko izika ayfes be'anawu lo'iza ijisira gidishin kehi duma duma oso.

issi macaaseha itono wandera daaniza zuo ica arengwaade gisida maama7ada kokkidida haata sintaane utto siranselikka

Izan dizayssi diirinati mazigara issi batettan etti taakitishin isabegey baggara kabayeranaeteees izanga eta yeeran oyde deeya gidishin ita guyenga aratee

Izanta beyeza misile keehi gitanne dalga zayliza sohon uttizi suussar zoechide iza ase takko itikka qoodan icha shenne usuppuna midishin itikka abba boldi jalbara uththizi bishe loos.

iza misile bolla bettiday sikeeyi didanne dal7agenda basso giddon de iza gadekko iza gale matanka figutha haaththea zeefin iza haaththe umasanka tummadi nau murochathi budoteti yoga misilebisse

Isafaa wela witisesi keehi tuma duma asay ganda dahere biheeni dursa durshinne bandazokkon eykko deessan aa wykko koote qachu uttiza.

ki'ohi gitanne talqa gidida basso gidunde iza oyddu osazi isipeteta anettishenne apegen waggara geeyhi gita giddida zumayte iza misilaqo etikasusara hasayshenne michishe doossana

Izaankeyi tempa qitida maatan woykko furan kametida sogon eqqida issi macasokko izakka bandira ba kushen uyqahoe.

Izza bolla bettizayssi zaaretupe kushshe hiila oossotupe isso giddiza massobe daaniza misha giddidi laapako izzikka exxananne dumma dumma mishshata woththanawu maades.

izo bollo bettizoy sikiyi daro asay isibetetanbeteti uttedi quma mishenne ba gay quma kattishidey dommisidakko qase utetayka maarana gidoge xeelas do7iza baakko

Izan betizaysi asati qodan hospuna gidiza asati issipetethan shiqid makina ogen eqida gidishin etika xelan lo'iza asatako he misilen besiyay

Hezan beettizayssi zere gaammoci matako itikka bullukko daaniza bootththa qeeqefe bantha huphe bolla dunguzan xaaxiti woththiza gidishin banto kushinka mitha oykia

Ha misele mibetizayssi keehi gitanne calqa gixisa buule xuugu siratakko iza peshintha baggara issi bitane qidi hafese de i igikka gudbun gurza mayuti

Hayssan dumma dumma ha wode nu dere gakidasso besiza missileko ikka dumma dumma muruthathi missile bolla qocutida hegaka

Izan beettiza misiley netfiliks geetettiza idirjitekko iza iza oosoykka filmeta qeerni atu filme wogga asa filmme dumma dumma filmeta dare asas bessiyowo.

Izan beetisessi banke keta i mowaykko uusota pasilshiyan ooso dandayiza a gidishin hessa bolla beethisa qude payloti hospuna uddupa duhunodowawees.

izan bentizaysi keehi dumma dumma sofo waaga warko ekonomomishoppo iza peka tumma dumma dere tupekka so paarish egeleshon izika paarishen de iza waar yo qoncisees

izan beettizayssi dumma dumma polotika asatakko itikka maabiraate waa hasayeshenne abaggara attoma bitane beettes dugehara ase masi macaziya hasayeshena

Ha miselen beettiza ziimu giigida qaalaykko ekka karectchan xaafetiza gidishin azoore duurekka samaya malkekko izikkalo7izos xuufe

Izan beettiza bitaney shillimaate woykko keeniya bandira sinthan bitanessi immiza misilekko dizay.

Izan qonc'ay ha wode tekinoloje medho gidishin izika mabrate qodiko odanas go'iza qodhareko.

Izan dembatida sooko heessankaw injinoyeti meykoikeetakeqanchati dembasa niqqeli e denba xeelishete oossana.

Hamisillen beettizaysihe higitanne zalqa gitizasuhu sipitale eqqidi keexxetti zakkeetta miisha interbi usatishenne heetas asayu hudu ojishe dee.

Izan beettizay dembattida suhonde iza bera daappe oosettida mabrade aaattiyo miishatakko itikka qoodan keeh dagokko daa.

Ise bolla diye xiggena ooso ooththishee ooththiyo wode maabraatee yeenna.

iza misile bolla beetizayssi nudaretooppe mabiraate yisho heeracthenne izan kayssi bitanee ba ooso tishshethu hootushe de ishenne maburate asa kishe de i misilekko

iza misilegelana wasa di sipateta eqologie gidi xrelishionne baada ooso as seye saara zoretishede iza misilo diidio egide iza sogeykka kehikidanne italga dembawelya sookko

iza mizile balla pilgeti dietine fi muzeresh de iza agirate ooso ooththan jatakko letika poole bolla gi7idi bantha ooso dudisheinne oottishee

Izan bettizaysi gadde giddon dizza keththa kexo woggakko izikka keehi gitta giddizza techinologe medhdho kame etha osoy adise de'es.

Iiza bettiza misedey keehi gitaninni tadage diza abbakko fizikka abba gideme geesethasofo gidishin ayushan de'sa keehi txalo zaro morotati beettosana.

Izan betiza keehi gitane dalgga giddiza bazo giddon diza teribanerko ika carkope woliqa woykko hayiliya ekidi mabirate immes.

Izan beetti laykke higgita dumma dumasowon eqqita mabiraate woykko po'o birassatakko itikka maharara gutta gidishin injiniyeare eqqidi hasayees

dizan qoncizi beettizaysi ke gidanne dalka gidida hawoti teknoologika megidishin izikka bazokkona kaaththo oykko kashshiza makina tookkizi ishenne mabirate awotizaystees

Izan qoncidibeettizay sikeehi gidanne dalqa gidida ha wode teknologe medhota gidishin a7osoyka mabiraate sha asa siggatokko hizikka modano asas mabraate gaththiyaba.

Iza misilen bethe si xuufe digtishin ixufenka takise isabe mazgaba oyqo sirata bessiza maxaafaththenne hegee

Misilen bettizayssi keehi gittanne dalgga gidida banke keta tenne izankka bankke ootiza biittaney asawu biirra iimishenne xellishe de'es

Iza bolla beetiza issi maccasiya silkke hasa'ishenne lo'iza oyde uttada suufedaniza zo'o mayo mayada lo'o saro saminta gido gashe dawus.

Izan beettizay kehi getanne tanqa gidita keetta misille bettishin disikka banke daanes iza bollekka bitaney dumma dummanna uxe tabarata giggishe dees

izan beettizay siyte hi ayfes lo7iza hawadey teknologi medho gidida kaame beetti shinka hi kaamiya sitanka maqiya eqqada karya do7ay dezdzoos bish bidanekka bokusha miccidi ofooto qarxise dees

izan beetizayssi keehi giitanne dal gidida den baynde iza kaamekko ekamiyame malayka zo7o haapisin ta baggara na7u maar reme poolisi tiidi oossana

keehe geta ixida ayfes beyana lo7iza waanere giigiyuttidayssin goye bagkara ayfes beyana lo7iza kaamoy dees getappe sinthasa uddara woyddu asati issi petettan ekki uthida

iza qontu betizayti issi bitane nayfoy gidi haasayishe deita misilekko diza bitanekka zo7o maa7iti uthidi haasayishe dees gidikkake hinxisa bitanekko misilegesyo nuna

izan deiza miseles haatha migaacha xama exisha wode deiza adega kisethoza ereetakko exikka keehi yeesosi othiza issanne banta oosa lotishi deiza asasokko

disa bolle weettizay siybisane qashofetha naagisa polisope fizika karechatan iza samaye maau madhisi ide bolla zo7o koppeya woti uttiza bisane koo

iza bolle beettiza mishile ambulantse daaniza matinakko iza giddonka akime daaniza macasaya booththa gawone aaththada ipe gaxanka firash beettizayssakko izikka ambulantse

Iizan qonchizay ge higgidanne tale iniza denbatiza suuha eqqiti haasayishede iza qasho keeththa poolisekqo mikka karetha ma7o ma7idi upe bolla kuppiya aachuth.

Izan beettay keehi gitanne dalga gidida awode teknologi medhesan keee dida shuchcha keetattenne aappe duge baggarakka lo'elo aketati dedi zooga misile mus peseesii

Iza bolla betizays daro mac'ati issipethan gidid issoy isara hasa'ishe nu dere tophiya Bandra banta kushen oykid ya ha woxishenne ufaysa besishe ....

Izan bettiza misiley keehi giittanne dalgga gidida giibbe gidokko iza giibbe giddonkka lo'iza keththe gidishinkka iza sinththankka asay corateththnikka shiiqqidi miishedda woykko pooto qaraxishe de'es

iza bolla beyttiza mishile keehi gitanne dalgeeza oge woykko denbaxon de iza macina oge maten de iza banke ehetakko ziiza banke hitaykka awashi banke gidees

iza misilen beettizaysi inbarishte daanzasosine ezikka ki higisa gidida pingete izasoa dishin keeththayka ayfeys beqanado iza keeththa ide gide hinni dummo dumma mathotika dins

Haysan beetizay si keehi giida gidida berrekkoekko karekko izikka keehe mino geiza beratabe oosettiza kare gidishin yuushuduusheyka shucha aadiretis.

Izan betaya issi bitanee keehil iza suhun iqqiti awuya waggarakka xaru ishachida iza sohun mayki oyqqidi asas aasaya hasayishinne odo dishe dees

Ha misile bolla beettiza issi keehi hittanne dalgga gidida ayfes beyanas lo'iza keeththakko iza sinththan keehi giitta gidiza makina oogey dees iza bollakka makina kantiaiya issi aawaykka oogeyara biiddi dees

iza bolle medizayssi asay daraja wolla tukinne bude baggara eqqiti goodan laapuna woykko sospuna gakke asati maharara egiti pooto qarasa ishede ita miselle

Hakimi micisey dezay misileko burtukan mala ma'o mayidi woyiko wozay mashiney oyiqey uttiesi

izan qoncay keehi gitanne ayfes beyarollo iza keeta giddonde iza dumma dumma uttiyo oydeti misile bissees iza oyte sintanka naazus ka ano aniya mishosi deo

Izan qonccidaysi asay isipetethan gididi dumma dumma qofa shaketishshenne isipetethan Shiiqo shiqishe missiley nussi bessidayissakko

Izanka dumma dumma tamareti maraqetidageti de'osona hesika kawo tamareti waraqata oykidageti dishin issoy eta gidope mayke oykidi hasaya mara'ishe dizaysako

Asay issipetetan utidi disheninne guye bagara kehi adusa gita gidida kethay de'za missilekko etika kehi ufaytisheninne issoy isuwara oyqetid mic'ishe de'osona.

Iza bolla qonc, idayisi ayoti marara utidayita gidishin issi ayiya be na,a tokada utada ansola ba bolla maya utada ba na,aka idima utawus

Hayissa misileza bolla betidayissi issi maccasiya bitanezappe woyitto ekishini sertepikete ekidda misileko iza macca gidishini erraka harra macciya dawussu.

Diza misile bolla beetizayssi aaye yeekishinne keehi azanishe diya mishiriyo gidishin ippe guye bagara dumma daro asati keehi azanon utiya gidiya ha misile nus besees.

izan de7iza misile gisi aaya kombisene otheza xeellishi deiza misile gidishin mooye kusho oyqada duno bolle maske aaththos isaakka kombisene tishshiyande leedo

izan beetizaysi zo7o masqale abaaleza woyko zo7o masqale ooso ooththiza asatakko itikka issipazitanshi ize pantha ooso loxishenne suyissanan zoretishe de'iza msile

iza bolla bettiza xuufe keehilo iza miishakko hizikka keehi ita gidiza waa nergedishin iza bolle deriza paydoti uttufuna beydda oreda ne husupuna taressan dawalithe giddo

iza si macaseranne si bitaniyayra deqqidi haasayishe deeza miside gidishin macasiyakka bitaniyas sahae imishinne etape ha waggara ambasaderemma iza bitaniya deizo purites

ha misena inbeettizaysi keeri hi gitanne dan geiza penge gu dishin iza bollekka poolise polise geetta gado gebetesa poolisyeka daa gudo gelishe deyide misilekko izan qonjibeththees

Hamsola bolla bettikay si asay shiikidi sipenetan da'ishin asay daro asay naxala ma il qasse enaxalaa ma ila asatikka baccasa

iza bolla betizay gita gidida asati issipetethanni utethannne shiqo shiqqiza woykko ooso initana ekkidd sinthara shashsha shammishe de'oosana.

Aayya miicashinne dugefaggara keehi gite qiesa kaami beettees ikamika hatta qolishe de'izohanne macasiyaka keehi miicayda deizo misilekko.

Geeyi gidanne dalqa qitita penge bolla bolla phakara mimuzere toppheyanne nokilele do'eha bessees

Iza missilen betizaysi issi bitaney pute tokishe de'esko izika pute tokishen de'ishin guyera bagay hata ushishe de'es duma duma putetika de'osona.

niza misele bolla betiza sikeeshi ayfees beyanaoolo7iza kaafethene getikka hica posita kitha daaniza suhugdishin keeshi uzina guu icha sugokko

keehi dumma gidiza sohon dumma dumma poo'oti de'ishin eetikka ayfes be'anaw lo'izanne dumma dumma poo'oy baddana wuli de'iza gidishin makinatikka banta ogiyara boosona.

Iza misale bolla betizayssi asayasi patetan shiqo shi qiza sagidishin siesuwara qofa shaaketishe de iza misale go bitani kaweta zoorethishinne qofa laano siiduossanos,

Iza bolla biittize i heedzdzu ateassati sipeteta iqqiti keehi xoqo giddisoa eqqiti haasayishinne suyussara qofa shaazishin deiza misile konspilgeththe.

Hiza misile bolla danizay si ke hitaro sayssifese tayn bishe su saakire daanzese laa kishe dees seka dunguza kofey aachchizi eta pesenthabakkara hemegishe deizayssa.

ha bolla beero misile nuus si qoanchezayssi damotxa gera suufede iza wiyishin ikka menjefiqade immiza weykko mashina laagiyofiqade immiza sugukko

Hayssa missileza bolla bettizaysi kehi gitta gidida sohon asati issipeteththan gididi oolla bokkishene he ollappe shuchcha kesishe deiza missile gidishi bagati othishe de'es.

Izan bettizaysi kobilistonko woykko shuchchappe ooththetiza oge ooththonne izikka ay ooththanase kehi lo'iza soo gidishin ira sateka utuwa hayssan.

Iza bolla betizaysi keehi gitanne Gita ayniko izika polise kitay yiyo polis xaba gidogey betes iza bollaka nu Deere dugeha tophiyeynne tophiya bandiray dees.

Iza bolle beechiza yssi geehi ketanni tale iza akimekeetaa iza akimeketa gate izaa haakimeti cale asabos asappe ekkishe da izo misile koazonosqoae

izan de'iza keehi gitaanne bonchettiza daannakko izikka ba kushen mayki oyqqidi kareta gawoneya baaga maa7ides

Izan daro poliseti de7oosan obolisetikka masare oyqqida gideshon samaya kayetara maa7ida idappeka guye baggara issi bidane borsa bokish oguleekkeodi

Zamiseden beteza misane ato adaanna yohannis giitettida asagi dishin aooseykka ye fiti diandeshion paassinawancee tees.

iza misile bolna sinfena kishede iza poolisatakko iza poolise tikkanne au gidishin hetika keehi maaragetougidayssata hanko asatikka icaara uthiltana kishe de woosana

hamisinen beettizayssi modere gammozoonen dadiza kucha woreda pirdekeetakko izikka baara pirgethida pirdekeeththa gidoga suushen qoncises esufeka karechanne sabayan xaafetuus

Ha missilen betizaysi gamo zonen quc'a woradan pirda kethako etika gamo zonen diza quc'a worada pirda kethay kehi lo'iza quc'a worada missile beses.

iza meteyoesfi tomma duno qoshasangakko metekka qancanshi ucene safetishiesa qoshasha shish asati isipeti tineti ishigida qoshasa ekki goosanakko

Iza bolla qonce beettezayitsi asay isipatetan gedee makina bolle woykko asuze kaame bolla ki wutha gidishin na7u asatikka eta caanishe de oosana asatikka isipatetan gidin kaami bollae oosana.

Izan qoncay keei gitannin darqa gidida awudete pilomeo jemmedo ba chinakko woykko kaameko izi qushasha shiishidi qoshashay qole tuuheera qoshosha qole simmisheide iyamisile gidishin appe goye baggareti hidaro qoshasho dideyoga kilebessies.

izan qoncidi beettizaysi keeh hikitaninne darka pizaten baynde iza keehi dumma dumma qoshasha moyykko mooretaba shiiqota gidishin esaessanka naati qoroosana

Hezza bolla betizzay id mattoqqiyya giddishinizzi kehi go77a imizzayssakko izzi baynna ixxikko ha77i oso othanyssi keehi wayisses.

diza misile bolla wittizaysi muslimatu ba aala gidishin idi mobaarek giya xuufe izikka aacizoy fayida metawooqe woykko beerawe metawooqepe gidoza beessies

eta bollabettizay sisi wodalla ampodere maydanaasse na7u macasti si fethetan galidi wayto mishinni etika micishen aara chide otozendishi de izan sere

iza misile bolla beetizayssi nuzereto demabiraatse go7a woykko mabiraatse insha ministerekko izanka odduuchashuwa tuma asaynne naumucoti si patetan duwussana

iza misila bolla de iza misanakko izikka fayda metawoefsi ayfe ashara immishe de iza miside gidishin izanqa dumma dumma immishati deyoossana

Izan qoncizayssi issi macanayokko aka xeellishin lo7izanne aakime daaniza macasokko ama hido maa7o malaykka samaye gidishin yuhuphekka iitabeyano lo'izemeo.

Izan betizayisi issi macasiya eqada bana matawoqa woyikko dereteta dawutera oyiqada ha misilakko zarada besishshe de'iza macasiyokko nus betizayis

Izan beettiza tamarekko tamareikka komputere uddidi deelishenne etatimertiya komputeren maareti luxiza miselekko etikka sitemerteta tamare

izan beettizayssi heedzdzu asati isipetetan geetiti miicishenne ita guyera keehi lo7iza sohoy de7izoga misile bessees etikka dumma dumma ma7o sufe ma7ida

izi bolla qoncay btaney be kushen karta xidenne wayda bolla uchi durganne ikka haasayishede izo misilekkunos beettizayssi.

Izan betizaysi nam'u gamo dunguza mayida asati issoy cabacabishin issoy henira has yishin issi issara upaysan gaagishepoto dendishe de'es.

Izan beettiza sikeehi tanqa kititaketa giddon dadhisaadu biritan dammatuma xiisheti dewusana izanka paranjati deemetishe duussa.

Aawaykke higgissanne dalko gidi daggate giddonde iza ekumokki iziya badala muruta giddon eggedi idarye oofatishodey isho gidissin iza aawaykka kofiya aachitis.

Izan qonci beettizaysi itoopphe karsakko iza bollonka amaaragi dummatizi beetie segedishin ikarseka ajussakko uufen lo'izas uufeka karsara xaafete

Be7iza misile bolla beetizassi ; issi bitane eqqidi keehi gitanne dalggiza keeththan matan de7iza asatussi i aybba birshshiyakonne etayo qonccisidi odishshe de7ishinne tishayidi a xeelishe

kee higitanne talka gidida bengeena asati ha kiishe de7izooganne sinta baggara si witane arane si macasera haasaya oyqu ta gabise leephessees

Hamissile bola betizayis kehi daro asati issipezan gidizi konpetere tishatidi xelishe deiza asatakko izika kehi daro.

Mizan beettizayssi fayda metawoqe mazagabio siyokko izanka ayfe ashara immiza missare lukushi oyqeta macafiya ayfe ashara immishe dehos.

isan qanci birettezayssi e higetanne le7iso keeththa giddon asay isibetetan gezedey transetere wulaha sofe besheinne bantha qofaysos harasha keti shede iza misileekqo iza

iza bolla bittizayssi aysis geetethida maabara gidisshin izikka dumma dumma woysso ba uzo onsote fusime

Iza bollile izo misile keehi gidanne tale zejjeza kitagidonde iza tumma duuma azazu de ishin izappekasinta bakara ke bonchexeza asati eta zorishenne etao timirti immishizelebissis.

Isaabeli bettinay si si kareta maca asothaynna izakka keehi tero asa zzozoretan maaddishu gidishin duurakka si ozelabisane deees.

Iza wuldide iza bizane asas shishu shi shiri odo odishe deyshinne akushe bakkara utoppe banxiray dees izanga mayke bolla hasayeshe de iza bisanekko izi.

Izan bettizayssi keehi gitanni danko gididas keetta hadon de iza shiqochene iza shi7onka asay isoissara zoretishenney banta qofa issoyssara shhayetishe da iza miselekko.

iza beetsaysii deehi era komida bisane izafe sinthara eqqezi etas odo oddisheninne gikatishshe gidi sishede iza miselekko

a misilin bettizayes tikko asay isipededan gididi eqqi othita misilekku detikka maara adu oosna macanne aththuma gididi maa7oyka isalu7eesikko gaa misile beettes

Izan dummumatumo keettatide oosna etappe sinta bagkara oytu issi mala waykko poolisi kaameti de iza gidowaakko

Iza bolla bettizaysi polisekko gotta poliseko ika hasaya hasayishe de'es.

Izan betiza misiley polise uttidi tirapikera hasayishe misile gidishin sinthara zoretishe qopa lametishe misilekko hagey nusi piligethiyi betizaysi.

Izan betiza asati kehi gitanne dalga gidida makina oge woyiko gibe gidon de,iza polisetako etika bantha kushen masare oyikidi ithophe bandira atiwutizaga misilezi besees

Izan qoncci beeththizayssi zale thoophphiyan marsh baynddee giyo astha gidishen banththe kushenkka miththanne diraame oyqqeda gidishen baggay xurumbba punnisheninne maarara gede hemethishe de7iza misilekko.

Iza bolla bettiza misiley poolise thenne de poolisekka interbe emishonine apeguye baggara cankere wekku pinzile caaniza makiney de izoga misile nuus besse sikko.

deza misele bolla dewizawyssi nizaalete prefidun deeza polisa tako mutika kammozane ndeeza poolis ta kedishin itika to peozimore edishinne bayndire adhishe dees

Iza bettizay sikke higitanne dalq gidida makina ogeko iza makina ogenka pooliseti isipesetan shiigidi makinanne asa atishenne misi makinera kandishe deeza meselekko.

Ha missilen betizayisi nu dere tophia cimata gidishin etika gamo zone cimata hesa cimatura heedzdzu polisetika deosona eta gidon issoy dunguza maiutis.

ha misillen bettiza oieapoolisetikka komfutere oyqqilinne mayfe bolla haasayishu deewoosna yaxegga misile tishatidi xeelisheinne haasayishu dewosona

Assay issipeteththan gididi kehi giitane dalga gidida keeththa gidonn shiqo ahiqishshen qofa lametishshe dizayissa ha missilez besses

Ha misile bolla beettizayssi awade itiyophiya ministerekkoo akka keehi gitanne tumma dumma telebizinetu qommotus faasaya imaydi doos.

iza bolla bettiya geehi daro asay sipatedan gitidi timirte tabarishede iza misilekko hidey dugeta kaccacetibennaadae

Iza bolla bettiza missileyi kehi gitanne daligga denibba gadezza ogee gidishin hee ogiyannikka asayi issippeteththanni nam''u baganikka gididi bizayissa be'oss.

Ezan betizza missiley kehi darro asay issipetethan shiqo shiqishe utidasankka dumma dumma maykka oyqidi deyizzoga misilley beses hegidoppe dunguzza kopiya wothida issi bitanney dizzayssa besses.

Iza misile bola betizaysi kehipe gita gidida itophe mare gidida dokter abi ahimedeko izika ba baga dere asas odo odes.

Iza bolla betiza misiley keeh daro asati issipetetan gidid maada shahetishe de'iza misile besishn ba issi ayiyaka etawu maada cilpada cilpara imashe de'awusi.

Izan qoncipetizayssi mizere damozone dunguza korent axadayssane koppiya awastayssa usachi sigetetha potoza dindishe deyida mishele qonosweethe.

Dizan beettizay si bisanekko woykko attuma asa hizikka asasifetetan shiishshidi etara zooretishenne shite shiish dehiza misire gedishin qalapheeza bolla dumma dumma maraqasotikka de7osana.

Iza misile bolla he hittaru asati issifatetan gazidi masarate shuuchcha boykko doodonta shuchcha gottishin deyza misilekko ida misile bolla dimmoduma asati gammo dunmuza atti wuthe yaaga

Uza bolla de iza misiles geehi desedi biida qaazizi ishipete taangididi shildana salaqanishuuya yesikka ysso issoara gafatishuue de ifammashilekko.

izan bettizayssi keehi gita bonchettita bonchetiza asati issipeteta maarara ithi daagdishin dariyo bagga asaykka gammo dunguza atti utho gabessees

Hizan qonchi wietizay si asay sipeteta maarana gidi qoodan tammanne gio asati isifiteta shihut izi fuusora zeretishennee qofasha gechih deshon eteygitonka qimaaathay junguza kofeya achizi uttu.

Ta misilen betidayisi keehi daro macati essipetethan maatha bollan wudhi uttidi timirte tamarishenne zoreta ekkishe de7idzdza misileko baggay waraqata oyiqutittis

Ha misile bolla betizayisi nu dere tophiya mare gidida docter aahimed abi getetesi, izika baa oyideni utidi kushiya dhoqu othidi dishini ape ha baggara tophe bandirayi dessi

Izan betis ayusi gaammu cimoti misipetethan gidiri karanja tuura weeso ekishinne izikka iza anjishede iza misillekko izikka maxala aathiuthera

ha misile bolla beettiza bitaney keehi efes beyenollo7iza faranjannne muzaretropphiya asati aara aggeze giteshin hesa guyekakarakka dumma dumma asati xeellishe de iza misilleqo

Iza bolle meetiza asati qoodan oydda gidishin issi macasanne hedzdzu attuma asata gidishin midikka paarantesshinne soyssara zaare tishin iseede bessees

Hayssan bettizayssi nu deren teknologi go'atus ubbasika doyetonta woykko denta gida qommokko ika iitiyotelekomekko

Iza bolla betizaysi tuke pentisishe diza aayoko izaka tuke sineni qolashe de'awusi , asayka tukiya uyishe de'esi.

izaan betea ithi mokina gidogo yako kaame gitoko izangatomadomo agatiy kamebola usi bisho gitegamsi lekidishin ogubeera mukiza afstit iskusera eeqo

Izan qoncu bectiza mishilayekke higita deidasofo wuthiza chuke wogakko daro sineti de ida kidishin biissa fega pirogaana uuzadusana

Iza misila bolla wekkizayssi dumma dumma tamaretakko erikka issibatethan gidie tamarishisinne wiqishe deyida misile gidishi simtan deyita tamareteti shankallishe deyidahyssakko

Aha7in beyiza isi isiyo telekoomekko isio telekoome gidishin dumma dumma izo salekome sara tinnati maarar udtidi dambanyata abtinashonal duuss

Iza bollabeyttizayssi atumeththenne iza aatumekka aayota sipeteta shiishada zorishenne etasi timirete emmishe deiza misal egidishon zaayekka tishshati ezigisiyone qeelishe deees.

Izan beettiza issi aayotha aayakka makina wookko baaase eko gita kaame gelanas abishe derishin cora asatikka ekame giddon de7izaagido ancheleesees

dizangali wem silebeetizoyssis makinakko mayko kaamekko izanka dumadomawishati caanitizayssi medishin ke hitero ozayka giddo keluchis izanka

izan betiza misaleykkei cora asay ifi patetan gezidi itertishan sishinnen eti es go golla da iyamserigetishon bagga garsan dashin afe maqe polare digowudis.

izan qoncidayssi keehi ayfees bilana lo7ena miishakko izikka haakime keeththa gidishin asa olo daagki akamo sofothennee izanka haakime iqqili akamishe de7ees

Izan betiza bitaney paranjako , izika kushe xaaxidinne mabiratey do'iza mish matan utides, izika mabirey do'zane girdiza asa malatesko .

Izan beettizayssi asay issipasetan gezite uttiuthiza misile gidishin issikka dumma dummason utthizi bantha ooso ooththishenne dumma dimma maykappenne darpeza boosiza mishuti eroos.

Izan beettizayssi keehi dumma dumman deretu biyo biizattenne fiiza malaykka maatama zo7onne dumma dumma malati deiza biizakko.

iza bolla bettizayssi issi bitane bayndira oyqquudis bayndira bollakka boos geetettida suufe de iza misilekko ika kareta maa7i otis

izaan qa ha7i gitanne talko gidida bazzo giddo na7u asati sifezedande oosana itikka awaara la7arakko iti mita goochishenne ka7ishe eti doosoana.

Ha misile sikowuet geetetizi de iza nahata gidishin hezi kabantha diyosan diyossan qeeri aqiyosofo sharara meddizooa misile emisees

izan qeri qeri kampedan wootidi ichida asata gidishin itikka miatuwan skowt geetetti deesethida asata gidishin gata ketha matanka de7osina

Misile bollan betizays adeza guyra kehipe daliga bazoyi betes bazapeka sinitha bagara ba kushe zokon woyiko ba xesa bolla wothidi xelishe de'es

iza bolla bettizaysi kehi gitanne dako dida bazzon de7iza zuma matan asay issipetetan metidi dugehanne pudeha xeellishennen issi macasiya kusha dentaza eqgedo misile bissa

Hedzdzu asat issippetethan gidid utida gidishn etika 2 atumanne issi maca gidishn eta oothoyka asata kawo dorisota.

izan qoncizaysi macati woykko ayti issi peteda maarara bayntana7ata tokkidi deyoza misile besseesi

izan bettidayssi hayda weykko itopphe dareteta metawoke gidishin izakka naytti mazagabetishe de7osana

iza misile beetiza hessi mericeoe meca mugoro metawaqe gofaydakko izi qeerinay wodalay yiidi bawu erezetaa tawoqe woykko fayda kessishite

iza bolla dehizaysi bisanee mirca misika bankiya suufe do7i simmish asila bolina takafechi wayqo h hemisha oyqqiri pooto demed lindayetsakoora

giza bolla wiittizay fi mircha komiter weyekko asa meeca maratisi hayssatako hetiqana agedishi bitaney yiiti aawa doono doorishe deees

Heza mixele bolla fayda metago ewoykko bareteta metagofe kiisishede iza sogokko izan kaa siyara an go hustaman uttudi unotauppekiigisti shinimefe izaynne ayfe arana imishe dees.

Heedzu asati sipetitan uttidi asa dooriso doorisishinnne issiniya uttada xaafishe mishelenus bissees betanekka macaaseera issi malama oma7ida

izan qoncu dibettizayssi itiopie baldaray de ishin izappe sinta faggara naqu asati eqqiti haasayish da7izowaa misilenos besseesi

Asay sipetetan gididi woykko koaseka kasanchati kaasanchati maarara ita oozu eta kaasa kaassiya itaniyara uttida gidiyaa gidiyawa misile gessees.

izani keehi qitaninne dalga gifida demba ykomedan da7iza oyddu daano tokko etikka bollan samaye ma7itaa gedishin kowaasenne bandira oyqqida

iza misile binna pakkizanifi koase kaasechasako itikka demban eqqidi daaninazora footo dendishoninne degidonka issoy eqqidi amashadere maayeza bitane deiza misileekko

iza bolla beettizati kehe gita gidana asti issipasetan sinta uttisi yeta pusintana wancayde izo mara gidishin iso wancas nangantano asoy dees

iza bolla bettizay isi kuwase kaasanchatao hessika kaasanchati isibbatetan gedidi banta ufayssa qopishe de'iza misilekko darotikka samaye mayi utida

Izon beettezayssi koaseka sanjezakko izikka isi malama oma izi okkidi fota dindishoninne izide izasohoykkee higisainne dalga gidida dembagidizo lamsileressees.

Ha misilen dawugey dezaaleti koaseka sanchofo oletikka suy sintaro okishin tankono gugheera kaallishwededees izanka keehi gito gidideta denbaggo laaloto

ha7i nuus qonchetibettizayssi keehi gitanne talq itida oyo bolla asay si malammo issibayka maatawa maaye wotta woqishe deiza musenekko isika izal oosona

izan de'iza hessi koase kaasancha tako hediqa geediqi bidanne dalqa gidida kowase kaasa demban koole gelisidi banta uheyssa dimmishidos

Deesa misile bolla beettizay qoase kaasancha izikka ba som7o ba ma7on kotishenne pasilxaneyeda eqqizi zaaretishi de iza misilekkonoos beettizayssi.

iza bolle beettiza misale gehi gitanne dalka gidida dembaga kooseka isa zemba gidishin ikka mizaretopphiyan tungande izas noo

Izan beettida issi kuwase ka'iza issi ubbay tokida kili baggara poto sinthan eqqidi poto dendishe de'ida misileko.

Izan qoncay hawadefe inooma jemeda gidida proyektefeqo ikka komputerera gaytidi bootta miisha bolla dompikko wisis.

Izza bolla ichasu gidida adusa gidida minxafetappe woykko biittan diiza sharatako he sinththan ayffes xellanas loi'za dumma dumma mayo gidiyoga missiley besses.

Izan liketizi beettizayssi keehi daro gidida maa'oka qieta miishatakko izikka boothanne kotu xugida geeshshatakko issa maa'o kapoy keehi lo'o.

iron sere bolla deizay dumma dumma mala deizi sikilbtu maygo xaafu micaxa xaafano maaddiza wiishakko izikka keehim afis penagolees

iza bolla bettiza misiley tumma dumma qalametakko iza tika bootta kareta maatama yo7o nabica tumma dumma malatakko

Iza bolla beettida issi arshinthe keete tiza meeshas izikka duona ponetheya gonetiza musare bidishin ahukka laapu minyo ituu qiolethi aybede ootsana izikka giccapesite.

hizos beetezayssi kibordetene izikka ka7ishin gayykko kigaru gechishin gofinashon pisizabaanne amiros qopa imiyawa gogo hizi

Keehi gitanne dalga gidida demban bayida diya qeri bajajeko , hebajajiyaka keehi buhetid besiza sohon buuhe dentayda bawusi

izan beettizaysi keehi dalagatida asapalte bolla biitdidya arbesishin harekka tooho tooki utogane gonge bolla caanay de'za lo'es.

iza bolna keehi dumba dommo kaameti da ishin etika keehi waggattennee maarana issipate dandayiza gidishin ta bollekka asay ki dides

iza bolla bettizayssi ke'i itekke kameti madadara issipeteta shiqiutidashin asay uttidi soyioga shamisheinne baggay gare sugishshe sile bessees

dose bolla tawu deetiza mishile giori dalqa gideda makinakko bolla issi makino xalahana parki dushe deiya mishilekko dhisa makinekka bootha makinakko

Izza bolla betezayssi baabure ogekko he baabure ogge mathanka makino ogge de'zza mishako he makinay baabureyara issipekka issippetethan bishe deiza misilekko.

izan beettiza misile keehi gita gidida awudi teknoloi medetappe issa gidida gita kaame gidishin izika sankere budokkon bayidi goykko caanizi bisi deishin afrika guye woggara kaamede izo misilekko

Esa misile bolla betiza issi gita kaanko izenta eradaha deeri eqqeti ika caalushenne baggati gohi baggara caalitha issa kooiti

Iza mabetizmisi eegge hi gitanni danga gidinas kata gidonte iza gantakeettakko izakka ayfesfesa izane keehi gita gesisa keeththakko.

iza misilen betezayssi keehi gitanne aydes denollo iza festifaalakko iza bulu kehilo iza modumodumma makinatikka deyoosana si bitane etass qoondis odishenne etikatishen geelishe deoa

Izan beettidey keehi demmbane daliga gidida sohon deiza makinakko worikko kaameko hekameka dugehaara pude keehi heesoan yiishen aguyera buhe dindees.

Iza dumma dumma jelabati woykko wogoloto de iza gidishin e wogolotu sintanka dumma dumma asatiti oossana wogoloyka abba doonan de7iza gidishin abbaykka keehixia.

awuropilane salora paallishe deees ikka salora bishenne bahaga qefeya micishi deiza misile konoyo pelgethidi beettidee

izan beettiza hissite higitanne dalqa gidida gage giddon deiza issi gaxakeetakko a7izakka de7iza sooy supucthi heeran deizakko ikalo7ees

Iza beettezayssi wode teknologi medho gidiza kaame gidishin izikka qeerana thu ka medaanes izi maybalkeka bica gidishin goye gaggara goomide iza qeerina qeeri makinaath.

Izzan bettizaysi kehi giitanne dalgga gidida shuchchappe ooththetida keththatako etape sinththa baggara nam7u asati dembba gidida sohora hemetishe deiza missileko.

keefi gidanne dalga bitida awudi teknologi meatiza keettakko ikka keefi bude adussa gidishin ayfes gano lo7iza keettatennee

izan beettizayssikko moos ayfeyo lo7iza ke higidanne talqa getida keettakko hekeetanka dumma dumma ishatite doossanakko

Keehipe githa gidiza shuchchape ooseththida keeththathi madadaara issippetheththan de7ishe etha keeththaa malaykka issi issi qalame gidizi bolla qorqqoroykka malay issi mala.

Izan beettizayti keehi lo7iza keeththa izikka dumma dumma uttiyobinne telesi uttiyosonne keehi dalgga gidiza gidishin izan danoga izan machcha7ettizaysako.

Iza misile bolla beettizay keehi giitta gidiza keettati zuma mattan de'iza gidishin etikka keexxetidi wuribenna keettazakko izi ayfes beyanas lo'izanne keehi giittakko keeththazi gaddanka issi oydda mala

hamisilay bolla betizay si keehitaro keettatakkof iza kite tigga ihdes ganale7iza gidishin keehi duma dunna keetta tikkade izaago otikka shu cha pohosatusa kiitakea

amisenen qonce beetti tayfi nutaletooppe deiza keeththakko izikka shuchchan kinetrafe tagiishon ke higitanne ayfes geyana wolo iza keeththakko keeththafe haasetha baggara bokketha olaydeshonnne happekabagkara suray de'izoga beses.

Iza bolla beetizaytti nu dere tophphiya medhetta besakkko. Ikka keehi lo'iza dumma dumma keththatti maaran maaran de'izza gittawa ha misile nus qonccisidi woyko gilcisidi besses.

Iza bolla beeththiza dumma dumma keeththathi maaraara de7iza misilekoo;he keeththathi keehi daronne shuchchappe ooseththida keeththa gidoogaa misilee qonccisses nuuyyoo.

Izon beettizayssi asay sipetetan gideti eqqede haasaya haasayshinne eqqe misile wantha ayfen oyqqizi xeelishe de iza miselekko emiseleekka xarpheza wole dees

Ha musillen beetizaythi issi macasaya uthaza upute tok shilloy iguhe baggara asay qezi ot eli shide izo misilekko asayka pute toppshede eesi eten.

Iza bolla bettizayssi ke hi giqaninne aypes beyanawula iza geliyosoho woykko pengettennee izikka yunifersite gidogaynne iza mati makinatide yoogabessees.

Ha7i nuus beettiza macasiya akime daanos aka eqqara miicishe de7ishin i guye bagganka bica malke de7iza gigida de7eesii.

iza misile galaguti gayssi tamareti tishshachezi xeellishinne bantosimarti suure kaallishe deeze umuseleqo izaabeduge baggara laasi daftaa haasaka ayuthira

Iza bolnabette zaysse kabaaretakko eyssa tamare tikka keehi daro buddusin etikka haqa hitusu shan tamareshin buddatiqaa xuope xaafaheede oosona letikka keehi lo'iza tamaretakko.

Isa misila n beteza hese chamaresaqo hehigita teknologe medhogucthiza komputere bolla bantathimetcha luqi shede oossane hesikakki hiidishi shen xeele shede os.

izan deytano geley geeqtaninne adussa qidida keettakko dizanka cawaareti zo7o ma7oekko shurale maa7idi keeye ufaytan woqoosa

Izzan de'zay kehi daaro ha wode tekinolojjeyn medhdhetida kompitere keththa giddon dumma dumma asati he komppiteren ba oththo luxxishe deossona.

iza bolla bedizaysi neserende iza fasana oykko paace gidishen izikka ministerekko haasi malse wotishende iza stamareto bessees

iza bolli beettiza bitanee keehi ufayxiziminne ambasaderoy atztidi eqqira bizane gidishin aappe guye baggara keehi zaludathida bazzokko aeyssanka dumma dumma mixisi de oosona

Ezan betizayis dumma dumma tamare maxafatakko etika marara issipetetan daradarati woyikko issoy issoua bola shiiqi utetiza oge gidishin etika dumma dumma kifile maxafatakko.

Izza bolla betizayissi kehi dumma dumma tamaretti de'ishshin darizza bagatikka macakko ettikka issi isara hasayishshenne xufe xaafishshe de'iza mossilekko.

Iza bolli beetizay macca tamaare gidishin akka keehi ufayxashenne kushe duge wothada ba tamaare keeththa ma7o woykko yuuniforme aatada eqqa uttida maccako.

iza bolla bittiyay astemaare kareta salida bolla xuufe xaabishenne temareta tabarsishe misine bessees ikka bootta goone athtiuotes eekko

hamsile bolla ettiza arba mice timerte kolleje gaannadana giziza bichane dokter ingidakko izikka uthidi haasawisheddheede

izaan beettizaysi asaysibatetangiidi muuze ukategiddun de7 iya misila gidishin etikka biitta bookkishenne bul7ishe le7oosomakko

Iza tropikey shupere esid targa oykidiga gidishn trapikey wosishe de'es. Trapikeyka imeke ges.

Hayisa bolla betidayisi kehi daligga oge gidishini appe guye baggara duma duma mithati deyidosona izika dumati betida soho gidishin duma duma danati mithati deyosona

Izan bethizaysi keehi githa gidida dere woyikko kathamatene. Izape dumma dumma qorqoro keeththati diza gidishin iza bolaka adusi makina ogene iza bolaka makinati simeretishe deosona.

hizan beettizayssikke hikkisa gidida matina ogekko izikka atusa gidida makina oge gidishin ayfeys beyano lo7iza matina oge appeha baggara simminto neshucha poosetiza uttiyosoykkelees

iza bolle betezays polisey shufere isisiydi oysha oyshi ochishenne iseessara baara haasayetishenne mako polisekka sinqogatishe deeyza misede

Izza mizilen beettizay si ke higgita dalqa kitida nne azusa makina oge bolla kantishete biza qitiqite makinakko izikateroosa caani bishedees.

Iza bolla koanci bettizayssin awasati keehi buwenta hoginmoykko demba eqqidin haasayishonnne adubuda baggara guutta zumay dehizo gamisi leewissees hissa ena baggara booketha ollamatin deiza biithayfa busses.

Hayssa missilen bettizay dumma dumma salo medhdho kaamey bokiddi biitta qollishe dossona.

Iza bolla beeththizay keehi githanne dalgga gidiza kaamakko;ha baggaara dembbaththiza sohon asay issippetheththan gidizi olla bookkishe de7iza misilekko hagee.

Izan beeththizayssi asay keehi githanne dalgga gidiza gade giddon de7iiddi esaku heeerafa keehi woykko theknolooje medho geessiza kaamee de7ees; hethappe sinththa baggaara issi bithanee eqqizi haasayishe de7ees.

Izan qoncay ge gidanne hoodi teknoloye medho gidida kaamekko izikka simmintho waxabaxiza maashini zokkon ba iri ba ogiyara pule bishe deiza misilekko

Izan beettiza keehi bassoth beinde iza sofon foosecheza hayfes beyanolo izanne athususa gidiza makina obeqo oykko aspandetinne iza bolli hare yiididees.

iza qoncizay siyike hidenbaynne nagiizas ho bolla asay doweppe budeishenne iray bukkish te izo misileqqo izi

Bitaniy aqale qolishinne eqale ujugabawqara darabeysi deyisowan mishile betheese bitaniyakka baaki mikko.

iza bolla mettizayssi keehi ayfes pe anoo lo7iza haaththako ekka boonoppe woykko bombappe duge udishede izowanne guera asati de7osa.

Izan beettizayssi boonokko iza boononkade iza isi bisare deshin he boono bumbado izi haathe mithengo gishe dees izikka dunguzatidi he haatha xelishe desiko

izan fule bolla tawu beetizayssii kee hitaru asayi hayfes beyana o7iza booththanne kaletha gesidatin ba hare malayedde iza zaera kantishe diyos

iza bolla beettizaysi homale tekinoloje ayfegitiza tekinoloje gidishin izikka maabiraate balgo haatha asas shiishida mashinekko izii

izanide idanshere chankereko owayekko hatta shisho wothizayssako izaabeka haasa dayatetha gesiagidishimu itikka teehi dizadidiyausizebessees

iza qonci bietizay sitii aybes beenaol iza gatekko isa bolla mukkiza laaba modos dibeetosuna izikka dembaso malatiza gididashi mitha adessadu sindistie

izan qoncizi mayko pilgetsidi bettizayth qeelu bombakko diza bollinka paaththay wolqara yishenne sa7an gukkishe de izo misile qumos hay pilgetsidi beetizay